Ukufundisa abadala labancane ngezempilakahle kuyancedisa kakhulu ukuze abantu babekwazi ukuthi kumele baziphathe njani ukuze bagcinakale kahle kwezempilakahle. Kuyasiza kakhulu ngoba abantu bazabe sebekwazi ukuthi kuyini okufanele bakwenze lokungafanelanga bakwenze ukuze baphile kakahle bengazange bake babulawe yimikhuhlane eminenginengi nje abangakwaziyo ukuthi ivelela kuphi.

Kukhanya owesifazana okhanya ethwele ugwalo, njalo kukhanya uyalubala elubalela abantwana ahlezi labo, kukhanya abantwana bayakholisa ukuzwa lolu gwalo ngoba bakhanya balalele ngokugcweleyo ngoba kukhanya bazimisele ngokuzwa okuphakathi kulolu gwalo, kukhanya ingxoxo ayibalayo owesifazana iyabachaza laba abantwana.

ukufundisa abantwana ngokwezempilakahle kuyanceda kakhulu abantwana ukuthi bakhule besazi ukuthi baziphathe njani ukuze bangabanjwa yimikhuhlane eminenginengi abantwana bayakhula sebesazi ukuthi kumele behlale endaweni ezihlanzekileyo endaweni eziphephileyo ukuze bangabanjwa yimikhuhlane masinya

Imfundo yezinga eliphansi iyancedisa kakhulu ngoba umntwana yikho lapho avuleka khona ingqondo ,njalo yikho lapho umntwana ahlakanipha khona. Ngoba yikho lapho ayenza khona abangane, njalo yikho lapho ahlakanipha khona, avuleke ingqondo. Ukuze lalapho eseqhubekela phambili angahlupheki ngoba esekwazi ukujayela abanye abantwana.

Imfundo yezinga eliphansi lemfundo yizinga eliqakatheke kakhulu ebantwaneni ngoba yikho lapho umntwana avulwa khona ingqondo. Umntwana kumele esikolo esiphansi azithole ejabulile njalo babe lesikhathi sokudlala ngoba lokho kuyabenza ukuthi bebelamadlabuzane okufunda futhi lengqondo ziyakhalipha kakhulu.

Abantwana abesezingeni eliphansi lokufunda kumele baphiwe isikhathi sokuthi badlale phandle ngoba lokhu kuyenza ingqondo zabo zikhaliphe njalo zikhumbule kalula zingagcwali kuphela izifundo.

Abantwana kuqakathekile ukuthi sibase ezingeni eliphansi lokufunda. Abantwana yikho lapho abafunda khona kakhulu. Abantwana yikho lapho abavulwa khona ingqondo. Abantwana yikho lapho abafundiswa khona umthetho. Abantwana yikho lapho abafunda khona ukujayela abanye, ngakho ke umntwana wonke kuyabe kumele ukuthi angayeqiwa lizinga lemfundo yenale ephansi

Izifundo zabantwana abasezingeni elincane yizifundo eziqakathekileyo njalo yizifundo okokuthi umtwana akumelanga azeqe ngoba yikho lapha umtwana avuleka khona ingqondo njalo yikho lapha umtwana afunda khona ukujayela abanye abantwana ukuze angahlupheki loba esiyangaphi ngoba esekwazi ukujayela abantu.

Izinga elisesephansi elofunda abantwana liqakathekile kakhulu njalo umzali kufanele abone ukuthi umntanakhe uyamusa ngoba abantwana yikho lapho abafundiswa khona ukufunda ukubala, ukuhlonipha Kanye lobuntu.

Kukhanya abantwana besikolo abancane. Abasezingeni lokufunda eliphansi, njalo kukhanya bajabulile abantwana, ngoba kukhanya bayadlala, phandle kwezindlu zokufundela. Omunye ukhanya ethwele ibhuku, okutshenyisa ukuthi uzimisele ngemfundo.

Izinga lemfundo elisesephansi lizinga eliqakatheke kakhulu okumele ukuthi umuntu lo mumtu uyahambisa umntanakhe yini ngoba leli izinga yikho lapho umntwana afundiswa khona ezinengi , ukubala, inhlonipho, ukwazi abantu.

abantwana abasezingeni eliphansi lokufunda kufanele ukuthi bayakhelwe izindlu zokufundela eziqinileyo njalo ezifulelwe kuhle ukuze bavikeleke kuzo zonke izimo zomkhathi ezimbi ezifana lezulu lomqando ukuze abantwana bangabanjwa yimikhuhlane masinya ngoba nxa sebehlaselwa ngumqando lezulu abantwana bayabulawa luphepha kakhulu

Ezingeni elisesephansi lemfundo umntwana yikho lapho avulwa khona ingqondo ananzelele into ezinengi afunde ukubala, afunde ukubhala. Yikho lapho umntwana avulwa khona ingqondo kakhulu njalo yikho lapho umntwana afunda khona ukujayela abantu, yikho lapho umntwana afunda khona inhlonipho.

ezingeni eliphansi elemfundo kuqakathekile kakhulu abantwana yikho lapho abavulwa khona inqondo yikho lapho abantwana abafundiswa khona into ezinengi ezibavula inqondo ukuze lalapho sebedluliselwa phambili sebekwazi ukubala sebekwazi into ezinengi sokulula kibo ukuthi bazwisise into ezinengi ezifundwayo

abantwana besikolo abasafunda ezingeni elisesephansi kufanele kubonakale ukuthi bayakhelwa izindlu zokufundela eziqinileyo njalo ezivalekileyo ukuze lalapho izulu selisina noma kulomqando baphephe abantwana laba njalo kufanele ukuthi bazuze amanzi okunatha ahlanzekileyo ukuze bengabanjwa yimikhuhlane eminengi

Abantwana abanengi kufuze bayenze iziqa eliphansi ngoba yikho lapho abavulela khona inqondo ngoba yikho lapho abantwana abafunda khona ukubala njalo yikho abajayela khona abanye.

Izinga elisesephansi liyanceda abantwana kakhulu ngoba yikho lapho abantwana abafunda khona izifundo ezinengi abantwana kufanele bavunyelwe ukuthi badlale bakholuse ukuze ingqondo zabo zikhaliphe ngoba ukudlala kuyayenza ukuthi ingqondo zikhaliphe abantwana bayabe bekholisa esikolo bedlala imidlalo eminengi labangani okubenza ukuthi bahlale bejabulile.

Ezingeni elisesephansi lemfundo umntwana kumele afundiswe kabanzi atshengiswe afundiswe ngokukhulu ukuzikhandla ngoba umntwana yikho lapho ananzelela khona into ezinengi . Ngoba umntwana nxa sekhulile kunzima ukuthi afundiseke.

Izinga lemfundo esesephansi liyancedisa abantwana ukuthi bananzelele into ezinengi njalo yikho lapho abantwana abavulwa khona ingqondo ngababalisi. Imfundo ephansi iyancedisa ukuthi abantwana bajayele abantu bangayesabi ukukhuluma njalo bafunde ukuhlonipha.

Izinga eliphansi elemfundo kufanele ukuthi wonke umzali abone ukuthi umntanakhe uyamusa kulo ngoba lelizinga liqakatheke kakhulu ebantwaneni abancane. Liyafundisa abantwana into ezinengi. Abantwana yikho lapho abafunda khona ukubala, abantwana yikho lapho abafundiswa khona ukunanzelela. Ngakho-ke kufanele abantwana bonke bafunde izinga eliphansi.

Ezingeni eliphansi elefundo abantwana bayafundiswa into ezinengi bafundiswa ukunanzelela bafundiswe ukusebenzisa imithi yalezi nsuku yesilungu bafundiswa into ezinengi njalo abantwana yikho lapho abavulwa khona ingqondo ngababalisi ngakho wonke umzali kufanele abone ukuthi umntwana uya ezikolo zefundo ephansi ukuze afunde okuzinengi lalapho esiyaphambili abe sekwazi.

Izinga eliphezulu elemfundo liqakathekile kakhulu ngoba liyafundisa abantwana ukuthi bekhaliphe. Babekwazi ukusebenzisa imishina yakulezi nsuku eyesilungu, njalo iyafundisa abantwana ukuthi bafunde imisebenzi yezandla. Engabanikeza imali bengasebenzanga nzima.

Izinga eliphezulu elomfundo liqakathekile kakhulu ngoba abantwana bayafundiswa izinto ezinengi bayafundiswa ukusebenzisa imitshina eminengi njalo abantwana bayafundiswa ukwenza imisebenzi yezandla engabasiza noma sebekhulile.

Imfundo esezingeni eliphezulu lokufunda iyanceda kakhulu ngoba abantwana bayafundiswa ukuthi bahambe bahlone izindawo ngezindawo ngakho ke bayananzelela indawo eziyingozi njalo bayananzelela lendawo ezinhle zokusebenzela ngakho bazabe sebezanceda umphakathi ngokuthi bawazise ukuthi izindawo ezilezingozi abangamelanga bazihambe yiziphi.

Imfundo yezinga eliphezulu iyanceda kakhulu abantwana ngoba iyabafundisa imisebenzi eminengi yezandla . Okokuthi abantwana bangasebenza bangahlupheki bazuze imali zabo .Bayafundiswa abantwana ukubaza bafundiswe leminye njalo imisebenzi yezandla eyenza inzuzo kakhulu ebantwini .

Imfundo yezinga eliphezulu iyasiza kakhulu ngoba iyafundisa abantwana ukuthi bayenze imisebenzi yezandla engabancedisa kungela kuthwala nzima ibanikeze imali. Imisebenzi efana lokuthunga abantwana bazabe sebefunde ukuthunga ukuze bathengise lokhu abayabe bekuthungile bazuze imali yabo baziphilise.

Izinga eliphezulu elemfundo liqakathekile kakhulu .Liyafundisa abantwana into ezinengi njalo liyavula labantwana igqondo. Abantwana bayananzelela into ezinengi. Liyafundisa abantwana ukusebenza imisebenzi yezandla okunjengo kudweba okungacina kusenza ukuthi umntwana azuze imali yakhe enhle ngokwenza imisebenzi yezandla elula.

Izinga lemfundo ephezulu liqakathekile ngoba abantwana bayafunda into ezinengi abantwana bayafunda ukuhlabela bafunde ukutshaya izigince bajabulise umphakathi lokhu kuyayenza futhi ukuthi abantwana bethole imali kalula loba sebekhulile ngokwenza imisebenzi yezandla.

izinga eliphezulu elemfundo liyasiza kakhulu ngoba liyafundisa abantwana izinto ezinengi liyafundisa abantwana imisebenzi yezandla efana lokwakha lokunye okunengi lokhu kuyasiza abantwana ngoba bazabe sebezayenza imali yabo enhle ngokusebenzisa izandla zabo kungekho okunengi okudingakalayo

Izinga eliphezulu elemfundo liyafundisa kakhulu abantwana njalo liyayenza ukuthi abantwana bayenze imisebenzi yezandla enjengoku dweba lokhu kuyanceda ukuthi abantwana bezuze imali yabo masinyane njalo imali ezabaphilisa ngokusebenzisa izandla zabo.

Imfundo yezinga eliphezulu iyasiza kakhulu iyayenza abantwana benanzelele into ezinengi njalo bebekwazi ukusebenzisa imitshina eyakulezi insuku ngoba bazathi lalapho sebesebenza eyabo imsebenzi bengehluleki ukusebenzisa imitshina.

Izikolo zemfundo ephezulu kufanele zibe zinengi ezindaweni ngoba abantwana bayathwala nzima kakhulu ngoku hambela imfundo . Njalo abantwana bayamitha kakhulu ngendaba zokuthi izikolo ziyabe zikhatshana lekhaya . Ngakho kufanele kube lezikolo ezinengi eduzane lekhaya ukuze abantwana babale kahle bengabulawa yikuhamba. .

Imfundo yezinga eliphezulu kufanele ukuthi wonke umuntu olomntwana abone ukuthi umntanakhe uyamusa kilo ngoba leli zinga yilo elifundisa abantwana into ezinengi njalo abantwana yikho lapho abalalela khona kakhulu ngoba sebebona impilo abayifundiswa ngababalisi lomsebenzi bawufundela khonalapha kulelelizinga abantwana.

Izinga lemfundo ephezulu liqakathekile kakhulu ngoba abantwana yikho lapho abahlolelwa khona bengakayi kuyadinga imisebenzi yabo. Yikho lapho abahlolelwa khona ukuthi kubonakale ukuthi bayenelisa yini ukwenza lowo msebenzi abayabe bewufuna. Lokhu kuyasiza kakhulu ngoba abantwana yikho lapho abafunda khona kakhulu into ezinengi zemisebenzi.

Izikolo zemfundo ephezulu zilusizo kakhulu ebantwaneni njalo ziyenza ukuthi umntwana ananzelele afunde akunengi ngempilo njalo kwenza ukuthi umntwana noma esekhulile engahlupheki ngoba uyabe ekufundile konke okwempilo njalo uyabe ekubonile esikolo ukuthi kuphilwa njani labantu njalo yikho lapho umntwana afunda khona inhlonipho ngoba ezinye izifundo ziyafundisa inhlonipho esikolo.

Umfanekiso untshengisa ibhakane lesikolo esiseduze njalo likhombisa ukuthi bayakuthakazelela ukuthi ufike esikolo sabo ibhakane lintshengisa ukuthi isikolo sesiseduze njalo sesikhonapho

Imfundo yezinga eliphezulu iyanceda kakhulu abantwana ngoba abantwana bafundiswa kabanzi izinto ezingasiza umphakathi. Abantwana bayafundiswa ngemithi bafundiswe ngezinto ezingasiza umphakathi.

Izinga eliphezulu elemfundo liyafundisa abantwana into ezinengi Bafundisa abantwana ukuthi bayenze imisebenzi yezandla Bafundisa abantwana ukuthi bangabi lenhloni bangayesabi ukumela umphakathi lanoma kulabantu abanganani Lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi abantwana loma sebekhulile bayenelise ukumela umphakathi bawufundise ngendlela zokuphila

Imfundo yezikolo eziphezulu iqakatheke kakhulu ngoba iyancedisa abantwana ukuthi bafunde imisebenzi yezandla bahlabele bazenzele imali elula engadingi ukuthi basebenze nzima.

Ezingeni eliphezulu elemfundo ayisikho ukuthi umntwana sokumele ehlale ekhangelane lamabhuku abantwana kufanele baphiwe isikhathi sokudlala zikhona izifundo ezingeni eliphezulu ezokudlala lokhu kuyasiza kakhulu abantwana ngoba ingqondo ziyakhalipha kakhulu.

Izinga eliphezulu lemfundo liqakathekile njalo kuhle ukuthi abantwana bayenze into zemidlalo. Lokhu kuyancedisa abantwana ukuthi bancintisane njalo kuyayenza ukuthi ekuncitisaneni kwabo befune bonke ukuba yintshantshu. Lokhu kwenza ukuthi kube pempumela enhle ngoba wonke umntwana uyabefuna ukuthi kuphumelele yena.

Izinga eliphezulu elemfundo kufanele ukuthi wonke umzali olomntwana abone ukuthi uyalifika ngoba lelizinga liqakathekile kakhulu. Liyancedisa abantwana babekwazi ukuthi bafuna ukwenzani empilweni njalo abantwana bahle bafunde sebeleveve lokufuna umsebenzi ngoba liyafundisa kakhulu lelizinga ukuthi umntwana abe lenhlonipho lokuthi aziphathe njani langomsebenzi ofuna ukwenza.

Izinga lemfundo ephezulu liqakathekile ngoba umntwana yikho lapha afunda khona ngento ezinengi efunde ukuthi imali igcinwa njani yikho lapho umntwana onanzelela khona. Yikho lapho afundiswa khona impilo, abona khona njalo ukuthi kumele aziphathe njani.

Abantwana ezingeni eliphezulu elemfundo kufanele ukuthi bayenze njalo badlale emcintiswaneni eminengi ukuze bahlale bejabulile njalo bancintisane lalapho besenza imidlalo ukwenzela ukuthi kubemnandi njalo labantwana babelengqondo ezikhaliphileyo, ngoba ukudlala kuyayengeza ingqondo yokukhalipha.

Umfanekiso utshengisa abafundi abasezingeni eliphezulu okukhanya ukuthi babhala imihloliso, ngoba kukhanya bahlezi bavulelana kukhanya njalo bazimisele ngokufunda ngoba kuyakhanya ukuthi bonke bayabhala akula ongabhaliyo.

Izinga lemfundo ephezulu lizinga elihle kakhulu njalo elifundisa kakhulu abantwana ngokuziphatha njalo liyafundisa kakhulu abantwana ngemisebenzi eminengi leyezandla engahluphiyo eyenza ukuthi abantwana bathole imali ngendlela ezilula ngakho wonke umtwana kumele azithole elothando lokuyafunda izinga eliphezulu njalo labazali mele bekhuthalele abantwana

Imfundo yezinga eliphezulu iqakathekile kakhulu ngoba iyayenza umuntu ayenelise ukumela abantu noma bebanengi okungakanani njalo iyancedisa ukubanga inhlonipho iyafundisa umntwana inhlonipho ukuthi aziphathe njani umi emiphambi kwabantu

Imfundo ephezulu iyanceda ngoba yenza abantwana bafunde kabanzi njalo bakhumbule konke abakufundayo ngenxa yengqondo ezikhaliphileyo. Imfundo ephezulu mele ibelemitshina yamanje abantwana bafunde ngezinto abazibonayo ukuze lalapho nxa sebesebenza bangalibali bakhunjuzwe yimitshina abayabe befundiswe ngayo ezikolo.

Izinga lemfundo ephezulu liqakathekile kakhulu ngoba liyavula umntwana ingqondo ananzelele into ezinengi ezingasiza umphakathi njalo ananzelele into ezinengi ezingalimaza umphakathi. Lokhu kuyasiza ngoba umntwana uyabuya lamaqhinga amanengi angasiza umphakathi ukuba uphumelele usiya phambili.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bethu behambe emazingeni amakhulu emfundo ngoba yikho lapho abathola khona ulwazi olunengi njalo yikho lapho abantwana abahlolwa khona ukuze bafundele imisebenzi yabo abayifunayo ezanceda umphakathi

Izinga eliphezulu elemfundo, kufanele ukuthi umzali abone ukuthi umntanakhe uyahamba ayefunda kulo. Liyasiza kakhulu lelizinga, ngoba abantwana yikho lapha abantwana abafunda khona kakhulu!. Abantwana bayafunda kakhulu ngempilo, njalo abantwana bayafundiswa ukuba bananzelele izinto ezinengi. Abantwana bayafunda ngezinto ezinganceda umphakathi.

Izinga eliphezulu kwezemfundo lizinga eziqakathekileyo kakhulu ebantwaneni ngoba umntwana yikho lapho afundiswa khona impilo, afundiswa khona ukuziphatha, njalo yikho lapho umntwana afundiswa khona ukujwayela abantu kakhulu. Yikho lapho umntwana afundiswa khona ukujayela izimo zempilo zonke nje ananzelele ukuthi impilo imi njani.

Izinga eliphezulu elemfundo liyancedisa kakhulu abantwana ngoba abantwana bayafundiswa imisebenzi yezandla abantwana bayafundiswa ukuthi babelomthetho njalo abantwana bayafundiswa ukuthi bakwanise ukumelana labantu noma abantu bebanengi okungakanani bengabi lenhloni.

Izinga lemfundo ephezulu liqakatheke kakhulu. Ngakho abantwana bonke kufanele ukuthi bakuthakazelele ukuthi balifunde lonalelizinga. Ngoba abantwana bayafundiswa izinto ezinengi lapha. Bafundiswe ukunanzelela. Bafundiswe ukusebenzisa ikithi eminengi beyikhangele . Lokhu kuyasiza kakhulu, ukuthi abantwana laba sebesebenza imisebenzi yabo, bengahlupheki.

lapha kukhanya kufanekiswe abesilisa labesifazana besebenza umsebenzi wokwakha njalo kukhanya besebenzisa imitshina yakulezinsuku ecwephetshileyo bagqokile njalo izigqoko zokuvikela nxa beyakha

Ezingeni lemfundo ephezulu kuqakathekile njalo kumele umuntu wonke eyesabe ngoba kukhona abanye abantwana abayabe bebhala imihloliso, ngakhoke kumele kube lamabhakane atshengisa indawo lapho umuntu afuna ukuyakhona ukuze aqonde ngqo lapho afuna ukuyakhona ukwenzela ukuthi engaphazamisi labo abayabe bebhala imihloliso noma befunda

Imfundo iqakathekile ngoba iyayenza ukuthi umuntu ananzelele into ezinengi ezingasiza abantu lomphakathi. Kukanti ke njalo imfundo iyancedisa umuntu ngoba iyayenza ukuthi athole umsebenzi owempilo ozamncedisa umnikeze imali okwe impilo yakhe yonke njalo, imfundo iyancedisa kakhulu abantu ngoba iyayenza lokuthi abantu bathole usizo kalula.

Izinga lemfundo ephezulu liqakathekile kakhulu ngoba liyafundisa abantwana ngezinto abazikhangeleyo. Abantwana bayafunda ukuthi yiziphi izinto ezimbi empilweni njalo yiziphi indawo ezimbi ukuze bafundise umphakathi ngokugcweleyo ukuthi yiziphi izinto okungamelanga zenziwe njalo yiziphi okumele zenziwe.

Izinga lemfundo ephezulu yizinga eliqakatheke kakhulu ngoba abantwana yikho lapho abafundiswa khona imisebenzi njalo yikho lapho abantwana abafundiswa khona ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuze bangathwali nzima lalapho sebesebenza imisebenzi yabo abayabe beyifuna.

Lapha kukhanya ufaneliso wabantu abenza ngokwezi ziginci lezichacho ngoba siyabona kufanekisiwe izichacho njalo kukhanya kulapho okufundelwa khona iziginci le zichacho njalo kukhanya basebenzisa imitshini encwephetshileyo yakulezi insuku.

Imfundo yezinga eliphezulu iqakathekile kakhulu ngoba yikho lapho abantwana baqeqetshwa khona kabanzi andubana bayedinga imisebenzi yabo abayifunayo yikho abantwana lapho abafunda khona njalo abantwana abathola khona ukuhlolwa ukuze kubonakale ukuthi bawufanele yini lowo msebenzi abayabe bewudinga .

Izifundo zemfundo ephezulu yizifundo eziqakatheke kakhulu. Ngakho wonke umfundi ufunda into ayikhangeleyo ukuze lapho nxa esebenza engahlupheki, akhumbule konke akufundayo njalo kuyabe kulula ngoba uyabe ekhumbula into ayaziyo.

Imitshina yakulezinsuku encedisa amehlo ukubona kakhulu nanoma into encani okungakanani iyabona kahle, kukhanya odokotela ababili abayisebenzisayo njalo basebenza ngokuzikhandla ukuze babone lokhu abakusebenzayo.

Emfundweni yezinga eliphezulu abantwana bayafunda into ezinengi, abantwana bayafunda ukubaza imbazwa emihle ezabanikeza imali. Njalo bayafunda abantwana ukwenza imisebenzi yezandla ezabancedisa ibanikeze imali lalapho sebekhulile.

Kufanekiswe indawo enhle kakhulu elebhakani elibhaliweyo ukuba lapho kulendawo lapho okulemishina ecwepheshileyo esitshenziswa ukubhala

Imfundo yezikolo eziphezulu iqakathekile kakhulu ngakho izivakatshi kufanele zizinanzelele lapho ezihamba khona ukuze zingaphambanisi izifundi eziyabe zifunda kulesi sikolo ngakho ke kumele kubelamabhakane atshengisa indawo lezindawo njalo kube lamabhakane atshengisa izambuzi ukuze lapho nxa izivakatshi sezifuna ukusebenzisa izambuzi zingaphambanisi abafundi.

Umfanekiso utshengisa izakhiwa ezinde njalo ezinhle ezokufundela ezingadli indawo enengi ngoba zona sisidla zisiya phezulu ubuhle bezakhiyo lezi yikuthi zilezindlu ezinengi phezulu kwazo njalo zilendawo ezinengi zokufundele lezokuhlala.

Imitshina yakulezinsuku esetshenziswa esibhedlela ukuhlola imikhuhlane yonke esemzimbeni womuntu njalo lemitshina iyasebenza kakhulu njalo iyabona kakhulu ukuthi impambaniseko emzimbeni womuntu yikwiyini. Isetshenziswa kakhulu ezibhedlela eziphucukileyo ngoba imitshina le iyadura.

Ezingeni elemfundo ephezulu abantwana bayafundiswa kakhulu njalo bayafunda into abazikhangeleyo. Bayafunda langemithi, ngakho kuyabe kufanele ukuthi abantwana bagqoke izigqoko ezivikelekileyo ukuze bangalinyazwa yimithi yonaleyo abayabe beyisebenzisa ngoba eminye imithi iyalimaza, iyatshisa imizimba yabantu.

Izikolo zezinga eliphezulu elemfundo kumele zakhiwe zibe zinengi elizweni ngoba yikho lapho abantwana abafundela khona imisebenzi eminengi engasiza umphakathi kukanti ke njalo yikho lapha abantwana abafunda khona inhlonipho kakhulu

Imfundo yezinga eliphezulu iqakathekile ngoba iyafundisa umuntu ukuthi nanoma kulabantu abanengi njani ame aqondane labo akhulume lokho oyabe efuna ukukukhuluma njalo uyabe elesibindi sokubafundisa abantu abanengi loba bebanengi okunganani.

Izinga lemfundo ephezulu liqakathekile kakhulu ngoba abantwana yikho lapho abafunda into ezinengi khona. Njalo izinga leli abantwana bafunda ikakhulu ngemitshina. Khathesi ngalezinsuku zakhathesi abantwana sebefunda ngemitshina njalo bafunda ngento abazikhangeleyo njalo lezi zikolo kufanele ukuthi zibe locingo oluqinileyo ukuze amasela angangeni atshontshe imitshina.

ezifundweni eziphezulu zemfundo umuntu uyafundiswa ngento azikhangele ukuze lalapho nxa esesebenza azikhumbule kalula njalo uyafundiswa kabanzi ngezinto ezakhayo ezingancedisa umphakathi